Salo n laɣam ʒɛya paɣa nyɛla ŋun gbubi gbambili nuɣso ka zahama bɛ gbambili ŋɔ puuni ka paɣa yino nyɛ ŋun yɛ liiga piɛlli ka bob bob ʒiɛ ka zoli ʒɛ bi nyaanga ka bi ʒɛ ŋarima gbuni

Boɣali ni n boŋo salo nyɛla ban laɣam bɛ boɣali ŋo puuni doo nyɛla ŋun yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ n boɣali ŋo puuni ka do yino nyɛ ŋun yɛ liiga piɛlli n tam zuɣa zuɣu ka tihi ko n giliba

Gamo n niŋ ŋo paɣa nyɛla ŋun gbubi bia n doya ka chɛchɛ do o tooni doo nyɛla ŋun kuriya n yuundo ka paɣa maa nyɛ ŋun kuhura ka so nyɛ ŋun gbubi tangali mii n ŋmaariba Anfooni

Salo n laɣam ʒɛ boɣali ni ŋo yino nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka yino yɛ liiga vakaɣali ka zaɣ dozim booi dinni ka tihi bɛ bi nyaanga ka mashin ʒɛ di puuni